Mw'ishuri hari yo inebe nyinshi hakaoariyo inebe z'abanyeshuri ninebe y'umwigisha ni ryo shuri yabo umwigisha yabo umunyeshuri na numwe y ari ariho hakabariho n'amadirisha yasa n'ubururu yuguruye vyoshoboka yuko hari hao shubushemu uyo musi.

Imodoka zitatu zera zibararyera jaye zihagazi zitonze ku murongo umwe ku kibuga ico kibuga hariho n'ibiti vyinshi ibiti vyinshi hakaba hariho n'amazu amazuma ingana amashure amazu abiri afatanye hakaba na muntu umwe hari ahari kuri ico kibuga hakabari no ku kirere hari ha sanko kumenga agira hagwe imvura.